Flagiratoh, flagiratoh ɗai woni ha banɗu mota on, beɗo lowa diyam ha ɗer man, do yaha sendjina gebeji féré-féré hà banɗu mota hala ta inji mota man wula ko hosa hit.

Gasa puccu ɗon nyone ataacimet, Rowɓe ɗo naftira ɗum ngam paune, Ɓedde ha dow gasa maɓɓe je ɓe mari ha dow ko, e maɓɓe.

Katifa. Ɗo naftire ngam goɗɗo waala haa dow man, nden bo ɗo mari leeso je ɓe ɓilata haa dow, to goɗɗo yiɗi ɓilan haa dow leeso man, ko bo ve'ita ɗum bannin haa leddi waalira.

Nyebbe, nda ɗe ɗo geɓe tati. Nda tumatur, nda tattaase, nda tingere e tane nden bo nda angalaaje. Fuuni ɗum ɗo naftire haa defuki.

Lekki ba himbe andi ni ɗo naftire on wakkitire nde goɗɗo nyauɗo. To odo tefa njamu, o modanki ngam hokkitamo njamu mako.

Burɗi, ba himɓe ɓuri andurgo ɗum ni, ɗon naftire on ngam, vuwa pellel, laɓɓina, ta jooɗa be dotti.

Onurdu, kanjudo do naftire on ha sare, ngam Hala suttugo, ko onugo hundeji je be naftirta fu ha ndir sare be majum.